Zvirwere zvemukati mwemuviri zviri kubata vantu vemazera akasiyana -siyana mundaraunda dzatinogara. Tinokurudzirwa kuramba teienda kunohloiwa kuzvibhedhlera kunyazi tisati tazwa kurwadza kwenyama.

Zvirwere zvemukati memuviri zvinotyisa zvinovhundutse nyika zvinokurudzirwa kuti vantu varambe vachipihwa ruzivo nezvezvirwere izvozvo kuti munthu akazwa pati twoi twoi okasira kurumba kwende kuchibhedhlera onorapwa chisati chakura.

Tinode kutenda madhokodheya anombotobuda kubanze eireketa nezvezvirwere zvemukati mwenyama dzevanthu nekuhloya vanthu pachena kuti vaokwe kuti avana kubatwa nezvirwere vakarivara here.

Pane umweni hutenda hunoda kuti madhokoteya nevashandi vemuzvibhedhlera vashande vakazvivhara mwiri weshe kubva kumakumbo kusvika kudzoro rawo vachivhara nemiro nemuromo.

Zvirwere zvemukati menyama zvinobairwa majekiseni kana kupuwa zvidumbu zvine mvura zvinohamba ngemuropa remuhu kuti aone kupona, kana ane zviyaiyo zvaanozwa. Vakadzidzire...

Pakauya kukuhlani mupengo vantu wakadzidziswa mahlambiro awanoita maoko kuita kuti chirwere chisapararira. Vantu wakakurudzirwa kusaxesana maoko kuxeburana.

Dhokotera achirapa muntu zvirwere chemumukanwa, unosiso kunge akazvivhara maoko ake ngemagirovhosi, akavharawo mhino nemuromo wake kuti asatora utachiwona

Vantu vanokurudzirwa kuudzwa nezvezvirwere zvemukati mwemuviri zvakafanana nezvirwere zvemoyo, zvemapapu netsvo. Zvirwere zvinofanirwa kuramba zvakayeuchidzwa vanhu kuti zvinouraya.

Zvirwere zvemukati memuviri zvinogone bata vana vadodori kana vasharukwa vevantu vantu vanokurudzirwa kuramba veienda kunohloiwa kuna madhokodheya kuti vaonekwe havana zvirwere zvemukati memuviri here.

Zvirwere zvine chekuita nevana nezvemukati memuviri zvirwere zvinofanirwe kungwarirwa muntu achiri mudodori kana chirwere chichiri pasi chisati chanyanya kupararira nemuviri.

Madhokodheya anomboungana eyiyenda mundaraunda kotaura nezvirwere zvinenge zvanetsa, uye zvirwere izvi kunyanya zvirwere zviyani zvinowanikwa mukati menyama zvisingaonekwi kuti unorwara asi wozongoona woperezeka muviri.

Pakauya chirwere chekovidhi 19 besha mupengo vanhu vakaita chirikiriki chekuzvivhara muromo nekumeso zvinova zvinongoitwa nemadhokodheya kana ari muzvipatara veirapa vantu vanorwara nezvirwere zvemukati mwenyama.

Pashi reshe rinokurudzira kuti nyika nenyika ive ine chikamu chainoisa mukuzoshambadza kuti hutano hweantu hurambe hwakanaka vasasangana nedambudziko ravanenge vasingaziyi vasizi kufundiswa.

Michina yechizvino-zvino inoshandiswa muzvibhedhlera zvikuru, zvichibetsera varwere kuti vahloiwe nguva iripo, nekuhloiwa kuti zvirwere zviri muropa mavo, zvakamira sei.

Pashi reshe rine zuwa rarinorangarira hutano hwemuntu. Mazuwa iwawo anokurudzirwa kuti vantu vaudzane veiungana veiona vantu vanoziya nezveutano vachivaudza zvirwere zviri kunyanyo kunesa muntaraunda mavo.

Tinokurudzira kuti hurumende ive nemudoso wainoisawo kuti vantu vaone kupiwa ruzivo nezveutano kana pane chirwere chinenge chavakubuda munyika .

Pashi reshe rinokurudzirwa kuti ringe rine nguwa rainofamba yeisa mashoko ezvirwere zvinenge zvabuda kana zvirwere zvinoda kudzivirirwa kuti zvisauraya vantu.

Pashi reshe rinombo tumira vandu varo munyika ne munyika kuno ongorora kuti vana vari kubatwa sei hutano hwe vanhu vari munyika imomo hurisei uye mvura dzino mwiwa ne vandu dzaka ongororwa ere dzaka chena ere.

Vanoita nezve utano vano siso kutozo gara vaka ungana veito panana mazono ekuti vanga pedza sei dambudziko reku shaiwa mitombo muzvi patara zvavano shanda.

Pakasimuka beshamupengo, vantu vakafundiswa ngehurumende pachena kuti muntu ungagarasei asina kubata chirwere ichocho. Madhogodheya nemamikoti vakahamba veifundisa vantu pachena.

Kunemasangano anopa hurumende dzedzimwe nyika mare kuti dziwane kushambadza nezvehutano wevantu kuti vantu vagare vakangwarira hutano hwavo, kuti vave vanoshandire hurumende yavo.

Pane bato rezvepashi reshe rinoona nezvezvirwere rinosiso kugara rakagarira kuti pasava nechirwere chinouya cheizoparadza vantu veshe munyika.

Pakauya besha muoenga vantu vakafundira kugeza nyara ngekusatekesana ngemanyara izvi zvinofnirwa kuenderere mberi nyangwe besha mupengo radzakira, vangu ngavageze zvakanaka nyara vashandise chimbizi kana vasati varya.

Hurumende yedu inofanirwa kufamba yeiisira vantu mvura yakachena kuitira zvirwere Zvinokonzereswa nekumwa mvura yakasviba zvidzakire muzvibhedhlera vantu vagare vane hutano.

Munyika dzakasiyana siyana pasi rese rinodetsera kuti vantu mundaraunda vave nemvura yakachena Kuona kucherwa muoisi kuti vantu vachere mvura zvakanaka zvinyuka zvichivakirwa kuti mvura inge isina denda.

Zvibhedhlera zvidodori zvinoona zvirwere zvakasiyana siyana zvinofanirwa kuvakwa munharaunda dzinogumika pasina muduso wemovha.

Pashi reshe guta rinopa hurumende mari dzeshe dzepashi reshe kuti dziwane kudzidzisa vantu nezvechirwere zvinowanikwa mundaraunda dzavo uye kuti zvinga dziirirwa sei kana kuti zvingapedzwa sei.

Pashi reshe rine mukuwo wokusangana reireketa nezve zvirwere zvinenge zveinesa pasi reshe veipanana mazano kuti vanga zvipedza sei mundaraunda nemunyika mavo

Pashi reshe rinokurudzira nyika nenyika kuti ive nemasangano akazviemerera Rega anenge eifundisa vanhu nezveutano nana zvirwere zvinenge zvawira nharaunda yakhona.

Pashi reshe rinochengetedza hutano hwemuntu rinorangarira zuva reutano hwemuntu nekuva nemapato anodetsera nyika dzese kuti dzinova nevanhu vaneutano vanozoshanda nharaunda dzavo.

Pasi rese rinoshandisa mavholundiya vantu vanoda kudetsera pasina muduso veihamba veidetsera nharaunda dzinenge dzakasarira veihloya zvirwere zvakasiyana siyana kuti vantu vaone kupona.

Kunowanikwawo zvibhedhleya zvinoshanda nevantu vanorwara ndxondo kuti vakwanise kugara nevamwe zvakanaka veihloyewa nanadhokodheya nanamukoti.

Zvinokurudzirwa kuti munhu agare pfungwa dzake dzaka pambanuka nekuti chirwere chinobata ndxondo chirwere chino bvundutsa naraunda ne vauno gara navo asi chirwere ichi ngachi zivikanwe kuti chino rapirwa mu zvibhedhlera medu.

Tinokurudzirwa kuti tikaona muntu anendxondo dzisina kuema zvakanaka tomutora tonomuisa kumhatso dzakavakirwa vona vanonge veishanda nendxondo dzisina kuema zvakanaka. Vakwanise kubetserwa vai puva maphirizi nemajekiseni kuti vakwanise kurarama ndaramo yavo sevamweni.

Vanorwara ngepfungwa vakawandise munyika muno zvekuti vanode kudetserwa. Vanogara nevanorwara ngepfungwa vanofanirwa kupuwa ruzivo rwekuti vangadetsereka sei kuti vasaneseka ngekugara ngemuntu wakadaro.

Tinokurudzira kuti vana vedu vaende kuzvidzidzo zvepadera-dera kuti vazowandawo kuti tizowannawo zvibhedhlera zvakawanda zvinenge zvine madhokotera uye nezvibhedhlera zvidoko zvinowanikwawo madhokotera nevakoti vakawanda.

Zvibhedhlera zvidoko zvinowanika mukati mwentharaunda zvinofanirwa kupuwawo madhokodheya anoziya zvaanoita uye zvonofanirwa kupuwawo mithombo nekupuwa vanthu vanochengetedza ntharaunda yepazvibhedhera zvidokozvo.

Zvibhedhlera zvinoita nezveutano hwevantu zvinowanikwa muntaraunda, zvinosisowo kupuwa vashandi vehurumende vanokwanisa kudetsera pachena kuvantu vemuntaraunda imwomwo.

Tinotenda hurumende inovaka zvibhedhlera nemakiriniki anobatsira vantu panguva yavanenge voozwa zviyayiyo. Kune vanokwanisa kuongorora zvirwere zvemadziso vachipa zvipfeko zvekuwedzera kuti muntu akwanise kuona.

Muzvibhedhleramo tinokurudzira kuti dai makwanisa kuvanikwa movha dzakati vandei dzinokwanise kotora vantu vanenga varwara muntaraunda. Kana kutora muntu kumuindisa kuchibhedhlera chikuru nemukuvo vakanaka.

Zvibhedhlera zvepamusoro kana zvepadoko zvinofanigwa kunge zvine mibhedha inoite kuti muntu orwara avate akasununduka. Mibhedha iyi inofanirwa kupuwa muntu weshe anenga akadzimbikana ngemuiri.

Zvibhedhlera zvinowanikwa mudhuze zviri zvepashi, zvinofanirwa kuvawo nezvekushandisa zvakasiyana-siyana. Zvinofanirwa kupuwawo muchina yekuongorora zvirwere kuti muntu asafa ari muchibhedhlera chakona, akamirira michina dzinobve kuretu.

Zvibhedhlera zvidodori zvinosise kupuwawo dhokodheya unohloya vanenge vauya pavari oane kuti muntu unotama unomuhloya nekuti madhokodheya ari kuzvibhedhlera zvikuru.

Kune kunokwaniswa kuhloiwa vanhu kusiri kuzvibhedhlera kune zvibhedhlera zvidodori zvinokwanisa kuvakwa muntaraunda dzinorapa varwere zvi matenda madodori asingadi muchina anongoda vana mukoti chete.

Zvibhedhlera zvidodori zvinowanikwa muntaraunta zvakanakira kuti muntu anokwanisa kuhamba ngemakumbo kuti ahanire kusvika panekuenda kuzvibhedhlera zvikuru-kuru zvinenge zviri kubanze kwentaraunta yake .Zvinomupa matambudziko akawanda ekutsvaka mari.

Kune zvibhedhlera zvidoko zvinokwanisa kungoendwa nemuntu anenge arwara zvisinganyanyi kukura. Zvibhedhlera izvi ndizvo zvinozoona kuti chirwere ichi chinode kuti muntu aende kuchibhedhlera chikuru ere.

Ku zvibhedhlera zvidoko zvino wanikwa mu ndaraunda mwedu zvino wanikwa zvisina zvidziyo zvaka naka kana zvaka wanda zvino kwanisa kuti vanhu va detserwe mune zvakanaka vantu vaka wanda vano shaiwa rudetsero mu zvibhedhleya zvi dodori.

Kunohloyiwa vantu kuzvibhedhlera kunowanikwa kune muchina yakasiyana siyana kune michini dzinokwaniswa kuongorora ngazi yemuntu kana tsvina yemuntu kuti kuonekwe chirwere chinenge cheirwara muntu anenge auya nechirwere chake.

Vana mukoti vanosisa wawo kupuwa zvekupfeka zvino vadzivirira Kubva kuzvirwere zvinenge zvauya kubva kuvarwere vanenge vachida kuhloiwa pazvibhedhlera zvavanenge veishandira.

Madhokodheya anombounganawo eikurukura nekuedza kupedza dambudziko ravanege veisangana naro pazvibhehlera zvavanenge veishandira kuti vawane kudetsera varapwa zvakanaka.

Vadhokodhera anosise kuungana eizoshambadzirawo zvirwere zvavanofungira kuti zvava njodzi kuvantu munharaunda imwomwo nekuvaudza kuti vakwanise kuzvidzivirira.

Nyika yakanaka yakapa mukana kune vana sikana kuti vakwanisewo kuita madhokodheya kana kuva nemabasa epamusoro kana kutoendawo kuzvikora zvepadera dera kunoshanda mabasa avachatarisirwi pasi vanhu kadzi.

Vantu vanoita nezveutano vanofana kuva vari vantu vanofarira kutaticha mabhuku, muntu achivandudza ruzivo rwake kuitire kuti arape vantu zvisiri zvekudhaya, arape zvinoenderana nenguwa.

Kudzidza nezveutano kwakakosha kuti ugare veiziya kuti chiro ichi chino chamboita pamuviri changu chinode kurapwa kuchibhedhlera ere. Kana kuti chinode kushandisa mitombo yechiantu.

Kuziisa vantu nezve zvirwere zvinenge zvirimunharaunda kwakakosha maningi vezvibhehleya vanofanira kuramba veita zvirongwa zvakadaro veidettserwa ngehurumende yedu.

Vanoona nezveutano vane mitemo dzavanosiso kushandisa kana veishanda muzvibhedhlera mavo. Vanokurudzirwa kutedzera zvinodiva nenyika yavo pakurapa varwere nekushandisa mishonga dzavo, uye nekuva nefundo inokodzera kuti vave nekushanda mushando vavanenge veishanda.

Vana mukoti vanekodzerowo yekubaya majekiseni mundaraunda mavanenge vahambira vachihloya vantu pachena .Vantu vanokurudzirwa kuenda kundoungana kana vana mukoti nemadhokodheya vachinge vauya mundaraunda .

Mune zveutano muno vanoshanda veishandise mitemo nezvavanotedzera mukurapa kwavo vantu nemukushandise mitombo dzavo. Vanokurudzirwa kushandise mitemo zvakanaka vasingadzityori.

Vanoshanda muzvibhedhlera vanosiso kupuwawo zvipfeko zvinovaita kuti vasatapura zvirwere zvinenge zvauya nevanenge vachide kuhloyiwa.

Vantu vanokurudzirwa kuti vasahla kuende muzvibhedhlera, kana muzvipatara zvidoko kungonohloyiwa nyangwe pasina chamurwadza asi kuende kunoona kuti muviri uchiriwakanaka ere.

Muzvibhehlera mwega-mwega munosiso kuva mune movha inokwanisa kuzotakura varwere kana vachinge varwarisa kana kuti vanoda kuvaendesa kuzvibhehlera zvikuru-kuru kunoongororwa nekuchimbidzika.

Muzvibhedhlera munofanirwe kunge mune pokuti vana vananamai vavo ,vawane pokuwata, kwete kuti mai aende kunogarira mwana wavo vowatiswe pashi, veibata zvirwere zviri muzvibhedhlera.

Mese munoitwa nezve hutano munofanirwa kunge mune zvikwanisiro zvekuti munhu agumepa asa tikabezwa ngekunzi apana dhokodheya kana apana michina.

Muzvibhedlera zvepamusoro zvakaakwa zvakanaka ,zvinogarwa zvakanaka. Zvikarongeka ngekuti unowana muzvibhedlera vachiwana kukupa mubhedha wako wokuvata uri wega, ngekupuwa chidziyo chekuzvidzivirira kumararia.

Muzvibhedhlera mwedu tinokurudzira kutibmuwanzwe vana dhokodheya naana mukoti kuti basa rireruke vantu vahloyiwe vachipetuka kanyi nguva ichipo.

Muzvibhedhlera zvega zvega munofanirwa kunge mune movha inotwara vantu vanenge varwarisawo kana vachide kuendeswe kuzvibhedhlera zvepamusoro soro zvinoite kuti basa rive nyore vantu vasafa vakaemera movha.

Zvibhedhlera mi zvinofanirwa kungovakwa peshe peshe ne hurumende kana kutendedza vantu vane mare dzavo kuvaka zvibhedhlera kuti hutano hwevanhu hurambe hwakanaka.

Madhokoteya anofanire kupawo mota ngehurumende kuti awane kuhambisaeo eienda kumushando apo paanenge adaidzirwa usiku urwere hunenge hwabata muntu.

Zvibhedhlera nepanoonekwa vantu zvehutano panofanirwa kunge Pakahlamburika pasina chinonyenyesa pakuningura vantu vanosisa kutora maraa vaannege vaishandisa ipapo veitora veizorasha.

Zvakakosha maningi kuti vehutano kana vauya muntaraunda menyu muendewo kunogara meiyaiya kuti vanode kubhuya nezvei. Ngekuti pane pavanouya kuzobhuya nezvechirwere chinenge chichitarisirwa kuti chouya chigadzirirwe vantu chigume vantu vakagadzirira.

Tinotenda hurumende inomboita chirongwa chinobudisa madhokodheya nana mukoti kubanze cheienda kobaira nekudonhedzera vana kuti vave nehutano hwakanaka ngekuti vamweni ana mai nhunzva tunzva avaendi kuchibhedhlera.

Muzvibhedhlera mazuwa ano, madzimai ane mimba akaenda kuzvibhedhlera akukwanisa kutorwa mundani meionekwa kuti mwana uyu wakagara sei vopuwa chiro chinovako mbidza kuti mwana wavo wakura zvakadini.

Zvirwere zvemukati menyama zvinopfanirwa kuhoiwa nana mazvikokota vakafundira basa ravo. Vanoziya kuti chiini chinoda kuhloiwa pamuntu unenge auya eirwara nezvirwere zvemukati menyama.

Pane kwaunonzwa kurwadza kwechiyayo chemukati menyama chinoda kuenda kuchibhedhlera koongororwa Atikuridzirwi kungotenga mishonga pese pese kuti tingozvirapa nekuti tarwadziwa nyama dzedu.

Madhokodheya anokwanisa kuvhiya muntu kuti awone kuti moyo wake uchakayema zvakanaka ere, veyimunasira muntu eyitozorarama upenyu hwakanaka arapwa, chirwere chake nemadhokodheya.

Vana chiremba vanenguva yavanotombogara varivese, beyikurukura beyipangana kuti zvii zvavangaita kudetsera ntaraunda yavanengebeyishandira kuti zvirwere kana dambudziko revarwere vanowuya kuzohloriwa voripedza seyi.

Muntu kana achirwa chirwere zvemukati pane michina dzinoongorora chirwere chaanenge eizwa. Muntu aende kuchipatara ononotorwa kuti ropa rake ririkufamba zvakanaka ere. Uye arikuzwa sei kana akagara.

Zvirwere zvinowanikwa zvemukati menyama zvinofanirwe kuhloyiwa muntu ngazi yake chinai kana mvura dzinobuda mumuviri kuti aoneke chirwere chaanenge achirwara nacho.

Zvirere zvemukati menyama zvinonoka kuzwika kurwadza kazvo ngekuti hatina ruzivo nezvazvo. Vantu vanokurudzirwa kuramba vakaongororwa zvirwere zvemukati mwenyama dzavo nguva nenguva. Vasaemera kutanga kuzwa marwadzo asi kungoenda kuzvibhedhlera kunoningirwa kuti handina ere zvifo zvemukati menyama.

Pane mimwe michero nezvikafu zvinokurudzirwa kuryiwa nemuntu muupenyu hwake kuti akwanise kuva neutano. Awane madziso akanaka, ave nemabhonzo akanaka, kana hana yake-mwoyo wake unge wakasimba.

Zvirwere zvemukati menyama zvinokwanisawo kubatawo pasi petsoka .Zvinofanirwa kunohloiwa nemadhokotera anenge akafundira basa iroro .Zvinooneka zvirwere Izvi ngekuhloiwa kwengazi yemuntu ngemuchini yechizvino zvino.

Vantu vakawanda vanofa ngekusa ziya kuti vanorwarira chirwere chipi nekuti vakazwa kurwadziwa dzimweni dzenguva vano nonoka kuende ku chibhedhlera kuno hloyiwa zvirwere zve mukati mu muviri.

Zvirwere zvemukati memuviri zvirwere zviri kukurumbira mazuva anawa zvinofanirwa kuzikanwa nevantu kuti zvirwere izvi zvinokwanisa kurapiwa kuzvibhehlera waongororwa nadhokodhera akafundira basa rake

Pane zvimwe zvekurya zvatinorya zviri michero zvirimuriwo zvinokwanise kutorapa muntu nje akangozvigarira zvichiita zvisina mapirizi kana mitombo dzechiantu.

Kune mitombo inoshandiswa kuti irape ntengo dzemukati-kati memiviri. Mitombo idzi dzakaongororwa, dzinopuwa madhogodheya chete, uye umwe mutombo wekuti iwewe ukone kuhamburuka, mutombo wekurumba -rumba ngekuite masipotsi.

Vandu vanoshanda kunoongororwa tsvina ,ngazi nemvura dzinobva mumuviri vanoshandisawo mushonga dzakasiyana -siyana uye vanenge vakapfeka zvidxoko zvemumaoko kuti vabate zvigumbu zvinenge zvashandiwa nemundu kuisa ngazi yake tsvina kana mvura kuti ivona vasabatira zvirwere.

Mubazi rezveutano munowanikwa muchipuwa mitombo dzinobatsira kuongororora ropa remuntu nekuongorora tsvina kana mvura inobva mumuwiri zveidetseredza kuti munhu akaire kohloiwa abatwe chirwere chake arapwe apone .

Imwomwo muzvibhedhlera munewo bazi rinozoita nezvekuongorora zvinobva mukati mwemuviri memuntu zvakafanana netsvina, ngazi kana mvura, zvinoite kuti chirwere chioneke ngekukasika.

Zvibhedhlera mune chikamu chinoita zvekuongorora ngazi tsvina nemvura dzinobuda mumuwiri kuti kuoneke chirwere chinenge chanesa kuti munhu azokwanisa kujloiwa achipuwa mutombo unoenderana nechirwere chaonekwa mungazi tsvina kana mvura yake .

Zvirwere zvemukati, zvinembatso yazvo yazvinoyenda kunowongororwa kuti muntu urikunyatso kunzva chini, eyitorwe mipikicha ezvirwere zvake ngemichina, dzeyiyende kumbatso iyoyo kuno hloyiwa.

Kuzvipatara kunonakidze kuti ukayendeyo, ukatorwe ropa, kana kutorwe tsvina yako, kana kutorwe mvura dzako dzawunobudisa , zvinoyenda kunohloyiwa kumbatso inohloyiwa, kuti kuwonekwe kuti zvirwere zvinyi zvirimukati memwiri mako.

Mubazi rezvehutano mune bandiko rekuongorora zvirwere zvemukati munokwanisa kushandisa michini wekuti muntu unopindamo wotohloiwa nemichini iyoyo wotozwa zviri mumwiri wake.

Zvibhehlera zvega-zvega zvinofanirwa kuva nemba inoongorora ngazi, tsvina nemvura dzinobuda mukati memuviri zvisava zvinomirirwa kuti zvitumirwe kune imwe nzvimbo muntu achiramba achirwara denda achimirira nguwa yakareba kuti zvaahloyiwa zvidzoke kubva kunharaunda yadzinenge dzaiswa.

Muzvibhedhlera mune bandiko rinoongorora nezvemukati menyama dzevandu vanoshandisa muchini dzinoongorora mapapu dzinoongorora mbabvu kuti mundu wakayema seyi mumuviri make.

Muzvibhedhlera zvikuru munewo mbatso inoita kuti inoongororwa zviro zvinenge zvatorwa zvakafanana nemipikicha yembabvu dzinenge dzeide kuonekwa kuti zvakamira sei, muntu haana chirwere chegosorwa ere.

Muzvibhehlera zvinoongorora mvura dzinobva muvi mukati memuviri mevanhu zvibhehlera zvinofanira kunge zvine bazi iroro kuitire kuti zviro zvisaendeswe kuretu kunoongororwa muntu eirwadziwa eiyaiya marwadzo .

Kunyange mai vanorwara ndxondo vanokwanisa kubatsirwa nemwana. Muzvidhedhkera vanofanirwa kuvapa rubetsero runoenderana navo nekuvapavo mitombo yekuti vakwanise kurera mwana vavo mune zvakanaka.

Zvirwere zvendxondo zvirwere zvazara munyika medu munomu, munhu akasakwanisa kubatsirwa ngekukasika unotozo mhanya bani zvekutoti hama dzake dzinopedzisira dzisingachamudi.

Vanorwara nepfungwa nevana vadoko, vanofanirwa kubatwa zvakafanana nevamweni, vanofanirwa kuva nenzvimbo dzavo dzekusangana, kuti vawone kuti takawanda tine dambudziko rakadero.

Vanorwara ngemasoro vanofanirwa kuende kuzvibhedhlera nguwa iripo vohloiwa voonekwa kuti vangapiwa mushonga wakaita sei jekiseni kana mapilisi vantu ngavasamhanyira kuti vakaroiwa voende vopedze nguwa veiende kun'anga muntu eitoshate soro.

Mazuva ano hurema hwavanda mukati mendau nentaraunda dzetinogara. Humwe hurema hunosanganisa kusakone kuhamba kana kutoshate soro. Vantuvo vanoda rubetsero rwehurumende.

Zvibhehlera zvinoshanda nevantu vakashate masoro zvinofanirwa kunge zviri mudhuzemwo nevantu nentaraundanda inogara vantu vazhinji kuitira kuti vaone kudetsereka nehama dzavo dzinenge dzonesa.

Muzvibhehlera munokwanisa kuwanikwa vana mai vanemasoro asingatori zvakanaka veibara. Muzvibhehleramo vanofana kufana kupuwa rubetsero kuti vachengete vana vavo zvakanaka.

Mazuvano ngekuoma kwakaite upenyu vantu vakawanda vomhanye bani nekukonzerwa ngekukorere kuzvishandira kana kukwanisa kundorapwa nguva iripo vantu vanokurudzirwa kuti vomhanye bani vandopuwa mishonga yekuti zvidzakire vakwanise kugarisana nevamweni zvakanaka muntaraunda.

Michina yechizvino-zvino inoshandiswa muzvibhehlera kuti varwere vakwanise kuhloyiwa zvine unyanzvi uye zvisina kana kufungidzira asi zvinhu zvinotooneke mungazi yemuntu zvichishandiswa michina yechizvino-zvino.

Zviro zvinoshandiswa muzvibhehlera zvakasiyana -siyana. Zviro zvavanoshandisa zvimweni vanoshandisa kuise mitombo kuti irambe yeitontorera isabva zvainofanira kunge inazvo. Zviro zvemuzvibhedhlera zvakasiyana -siyana.

Muzvibhedhlera munosiso kunge mune michina dzinodetsera basa raana dhokodheya kuti rifambe zvakanaka, pasina kuti ndatama kuti ndione chirwere chirikuda kuhloiwa.

Muzvibhedhlera munoshandiswa zviro zvakasiyana siyana zvinoshandiswa naana Chiremba kudetsera varwere vanenge vauya kuzohloiwa munguwa yavanenge vane zviyaiyo zvakasiyana siyana.

Kuzvibhedhlera kunowanikwa kune michina nezvinoshandiswa shandiswa pamabasa avo vanoshandisa zviro zvo vanofana kunge vane ruzivo vakabva kuzvikora zvakona zvekuti vangashandisa sei midziyo dzavanazvo muzvibhedhlera.

Mezvibhedhlera ukapindemo unoona midziyo dzakasiyanasiyana dzinoshandiswa naana chiremba pakurapa murwere unonga auya kuzohloyiwa navo nenguwa dzaanenge owa chiyayiyo.

Pane zviro zvinoshandiswe nemadhokodhera zvakasiyana -siyana muzvibhedhlera mavo. Panezvimwe zviro zvavanoshandisa kubvisa madzino evantu kana kubvisa maronda anenge anesa.

Pane zviro zvinoshandiswe muzvibhelhera midziyo dzawo dzinodetseredza kana muntu asisanga chakwanisi kubudisa mvura yemuviri vanokwanisa kumupa chiro chinobudisa mvura yake muviri zvirinyore muntu otopona.

Muzvibhedhlera munowanika mune zviro zvakasiyana siyana zvinodetseredza kuti munhu awane kurapika uye vanamukoti vawane kuita basa ravo zvakareruka vachidetsera vanhu kuti vawane kupona.

Muzvibhedhlera medu madhogodheya anooneka eishandisa zviro zvakasiyana-siyana pakuhloya mutenda unenge auyaa kuchibhedhlera kwawo, zviro zvakhona mumweni ungatadza kuzviziya kuti zviinyi asi ngekufunda kwavakaita vanoziya kuti ichi chinoshandei, ichi chinoshandeyi.

Vamweni vantu vanoti vaenda pavaenda havakoni kusumuka vasina chavatora. Vamweni vanoba midziyo dzemuzvibhehlera vozosvike kumbatso voone hapana chavanodzishandira. Vantu ngavarapwe muzvibhedhlera vasiye zviro zvemuzvibhehlera.

Mu zvibhehlera muno wanikwa mune midziyo yeku ongorora ngazi dze vantu midziyo idzi dzino wanikwawo dzei detsera madhokotera kuti basa rienderere mberi pasina matambudziko avano sangana navo.

Muzvibhedhlera mune zvekushandisa zvakasiyana siyana zvimweni zvacho ngezvekushandisa kuisa mabhandeji kana zviro zvanenge ashandisa kuti zvisazobatwa futi neumweni muntu

Muzvibhedhlera mune midziyo nezvekushandisa zvakasiyana-siyana, zvinobetsera madhokotera kuti basa ravo rireruke. Pavanenge vachihloya murwere anenge auya kuzobetserwa pabasa pavo.

Michina dzemuchipatara dzimweni dzinoshanda kuhloya kuti rop ririkuhamba mumuviri, ririkuhamba sei , hana irikurova zvakaita sei , Ropa rakawandirwa ngeshuga rakamira sei.

Pane zvakasiyana siyana zvinowanikwa zvirimo muzvibhedhlera zveyishandiswa nevanoshanda muzvibhedhkera kuti basa ravo rive nyore uye zvirwere zvikasire kubatwa nenguva isiripi.

Zvinoshandiswa pakurapa murwere anenge awuya kuchipatara, michina dzemhando dzepamsoro soro. Midziyo dzakawongororwa dzinoita kuti dzishandemo zvakanaka dzisingashayishi hutano hwevantu.,wachiremba newemurwere wauya kuzohloyiwa.

Michina dzakawanda dzinoongorora Ropa remuntu dzinofanira kunge dzirimo muzvibhedhlera nguwa ngenguwa asava ngekuti muntu unonzi ngakwire movha aende kundoongororwa kumweni.

Michina dzemuzvibhedhlera dzakanakire kuti dzinoongorora munhu kuti aonekwe kuti unorwara chirwere chei. Dzinoongorora mungazi kana mukati menyama dzemuntu kuti zvioneke kuti muntu uri kumboyaiywa nechiyaiyo chiri.

Muzvibhedhlera zvedu zvikuru zvinoshaikwa mishina dzinoongorora zvirwere zvakasiyana siyana zvinova kuti vanhu vazokurudzirwa kundorapirwa kubanze kwenyika nekuti michina dzinenge dzirimushoma.

Pane zvinoshandisawo magetsi pakurapa vantu muchibhedhlera chedu. Mudziyo dzakanakira pakuti muntu auya achida kuhloiwa, anohloiwa zvine unyanzvi nezvikaongororwa zvikaongororwa zvinooneka zvichibatsira utano hwemuntu.

Vantu veshe vemunharaunda vanosise kuzofundiswawo ngezvemichina dzinoshandiswa muchipatara kuti vakadziona nekuti pane vanemunxluba wekuti vaende kuzvibhehlera vanoba zvirimuzvibhehlera.

Pane zviro zvinoita kuti mishando dzive nyore muzvibhedhlera kana pane zviro zvinofamba nemavhiri kuti vantu vasaite okusimudza kuteka teka vanoite okusunda zveihamba zviri zvega zvine muntu unoshanda muchibhedhlera.

Pane zviro zvinowanikwa muzvibhedhlera zvinoshandiswa kuti basa revantu vanoshanda muzvibhedhlera rive nyore, risanasokuvanesa, kana kuvasemesa kana kubatwa ngezvirwere zvakasiyana-siyana.

Zviro zvinowanikwa muzvibhedhlera zvakasiyana siyana. Vanhu vanosisokudzidziswa kuti kana vapinda muzvibhedhlera ngavasatore zviro ngekude kooshandise kanyi. Ngavasiye zviro zvemuchibhedhlera.

Mitombo inoiswa mumajekiseni inokurudzurwa kuti Ishandiswe kana kuti majekiseni ngashandise nana mazvikokota kana madhokodheya akakdzidzira basa rawo achisisi chiro chekuti ani nani ashandise abaye mumweni.

Zviro zvinoshandiswe muzvipatara zvinofanirwa kushandiswa kamwechete pamuntu zvonogadzirwa mazvinono sukwa kubviswa utachiona unenge wabvawo pane umweni muntu azvifaniri kuti washandisa ichi woshandisa zvee pane muntu chisati chasukwa.

Zvibhehlera munoshandiswe mishina nemidziyo dzakasiyana-siyana dzinodetseredza varwere kuti vakwanise kuhloyiwa nomazvo. Madhokodhera aitewo basa rawo zvakareruka zveidetsera nyika nentaraunda.

Muzvibhedhlera mune naiti dzakasiyana siyana dzinobaira varwere, vakafundira basa racho vanozviziva kuti naiti iyi ndiyo inoda kubairwa murwere nechirwere nemishonga inoda kushandiswa pona apapo.

Muzvibhedhlera mwedu tinowana zviro zvakasiyana siyana zvinoshandiswa ndiana Chiremba kurerutsa basa ravo ngekuhloya vantu kuti chirwere chionekwe ngekukasira pasina fembera fembera.

Muzvibhedhlera muno shandiswa zviro zvakasiyana siyana uye zvichidetsera pautano hwemuntu unenge ayenda kunohloyiwa nachiremba chiremba anozvis handisawo kuti basa rake rireruke rifambe mune zvakanaka .

Muzvibhedhlera mune zvinoshandiswa zvakasiyana-siyana zvekuti ukazviningira zvimweni zvinokharudza zvimeqwni zvinoshekedza asi zvitro zvinoita kuti muthu above muchibhedhlera aane utano ashandisirwa zviro zvakona izvozvo.

Muzvibhedhlera munowanikwa mune zviro zvavanoshandisa pakudetseredza basa ravo kuti riite nyore uye vanthu vakwanise kuhloyika zvakanaka zvisina kufungidzira chirwere asi zveitooneka zveitoita nyore.

Mu zvibhedhlera medu muno shandiswa midziyo ne zviro zvaka siyana siyana zvino detseredza pa hutano hwe murwere unenge auya kuzo hloyiwa zvidziyo izvi ne mishina idzi zvino pavo ana chiremba kuti vaite mabasa avo vaka sundunguka.

Kune midziyo dzakasiyana-siyana dzinoshandiswa muzvidhedhleya. Kune midziyo dzinoshandiswa nevantu vanenge vane urema vanenge vasingakoni kuhamba wega. Vanopiva chihlayo chekugara chinohamba ngemavhiri veikwanisa kuita mabasa sevamweni.

Tinoshandisa zviro zvakasiyanasiyana muzvibhehleya zvinoongorora ropa, zvinoongorora tsvina ,zvinoongorora mvura yemuntu kuti awane kuonekwa kuti chirwere chaanozwa ngechani chisiri chefembera fembera.

Muzvibhedhlera munoshandiswe midziyo dzakasiyana siyana midziyo idzi dzinotseredza basa radhokodheya kuti riite nyore uye kudetsereka une chiyaiyo chake adetsereke nyore.

Muzvibhedhleya zvikuru munowanikwa mune midziyo yekushandisa kuti iongorore ngazi, tsvina kana mvura dzemuviri kuti muntu arapwe chochocho yane yaanenge anayo mumitezo dzake.

Mushonga wekumwa unomwiwa nevarwere vanenge vari muzvibhedhlera zvedu kuti utano hwavo huite zvakanaka. Mapiritsi anopiwa vantu vanenge vabatwa nezvirwere zvakasiyana-siyana.

Mitombo yechizvino zvino ndiyo inonyanya kudiwa neanhtu ngekuti inokasira kupedza marwadzo uye inowanikwa peshe peshe muntaraunda mwaunenge uri uye madhokodhera anoikurudzira ngekuti inenge yakanyorwa chipimo.

Mitombo yechi zvonozvino ino tidetsera ngekukassika uye inowanikwa pese pese kana wanyorerwa nachiremba hazvipi muntu kuti atame mitombo unoenda koo tengakuzvitoyo kubanze.

Mapilizi eshe atinoona akavandudzaa ndianamazvikokota anobva mumishonga dzedu dzechiantu vanogona kunge vakatora maskani, mwakati kana mbidzi vogadzirisa zvechizvino-zvino voita kuti dziningirike vanyu voona kupona.

Mishonga yechizvino-zvino yakanakire kuti inechipimo chainopuwa uye inogara pakahlamburuka, inezvizato zveinofanirwa kushandiswa ndizvo, wanyorerwa ndichiremba. Haisi mishonga yekungotora womwa, usingaziyi chipimo chayo.

Mitombo yechirungu inodetsera vantu panguwa yavanenge veihloiwa nana chiremba vanotobva pazvibhedhlera marwadzo ato dzakira nekuti mitombo iyi inondopinda mungazi nemutsinga.

Mitombo dzakasiyana siyana dzinowanikwa muzvibhodhlera zvasiyana siyana mutombo dzinonyanye kuonekwa ndedzekumwa dsinodetsera marwadzo kuti aderere nenguwa izipi.

Vantu vaku betsereka ngeku ende kuzvi bhedhlera vachino nyorerwa mitombo dzino enderana nemi kudhlani dzavanenge vaenda nadzo vantu vano kurudzirwa kuno tenga ku zvitorwa zvaka tenderwa nge hurumende zvino tengese mishonga.

Munyika medu amusati mava nepano gadzirirwe mitombo mitombo dzedu dzinotouya dzeibve kunyika dziri kuretu dziri madzaka iswa dzoiswe mu zvibhedhlera ne mizvitoro.

Mapilisi anowanikwa kuzvibhedhlera kana kuwanikwa kuzvitoro zvinotengeswe mishonga, mapilisi echiyungu anobetsera vantu muntaraunta, kuti vawane kupona zviri nyore.

Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kana tanzwa marwadzo. Tisangotora mitombo tirikumbatso kwedu tisina kuongororwa ndichiremba .Nekuti mitombo dzemazuva ano dzinoda kutanga wanyorerwa ngekuongororwa ngemuchina kuti chii chinorwadza chemene mene.

Mimitombo dzechiyungu munowanikwa mune mitombo dzinozorewa semafuta paganda kana munhu ane chirwere cheganda chaanenge asangana nacho. Zvino akadzorwa mushonga iwowo zvinobva zvapera zvese nemuropa make.

Mitombo yechiyungu yakanakira kuti inechipimo uye inotoiswa muchibhodhlera chine mumbonyo yeiisiswa kuiswa pakanaka kuti iwane kuzoshanda zvainofanikire kushanda.

Muzvibhodhlera munowanika mune maphilizi anopuwa emhando dzakasiyana , kune maphilizi anonyaradza marwadzo ,kune maphilizi anoite kuti muntu awane hope. Muzvibhodhlera vanochengetedza maphilizi avo pakanaka pavanomatora veizopa varwere vavo.

Mitombo yechiyungu inownikwa yakiputirwa zvinoyevedza zvakanaka zvokuti ngamwe mwana ukade kumupa unomwa akasungunuka asingaziyi kuti .apilitsi eyiti maswiti.

Tinoshandise mitombo yechizvino zvino nekuti inokwanisa kuzorwa semafuta pazvironda kana muganda kana richinge rawana zviyaiyo zvarinenge rasangana nazvo.

Nyika yakakomborerwa kana yokwanisa kugadzirawo mutombo mundau mayo zvinova zvinoderedza kudhura kwemitombo. Tinokurudzira vana vakwanise kudzidza vakwanise kuzogadzirawo mitombo.

Mitombo yechiyungu imweni inoyita kudonhedzerwe mumukanwa, imweni inodonhedzerwe munzeye, imweni inodonhedzerwa mumadziso. Mitombo dzese idzodzo dzinoshanda kuti munhu ave nemuviri wakagwinya.

Mitombo yechiyungu yaKagadzirirwe vana vadodori kana vana vantu vakuru inosise kuti ishandiswe nemazvo kuitira kuti muntu awane kupona asave ngechimwe chirwere chinozobuda ngekushandisa mushonga zvisizvo.

Dzimba dzinowanikwa mitombo yekutengesa dzechiva dzechiyungu dzinoshandwa nevantu vanenge vakafundirawo nezvemitombo vanokwanisa kutopa vantu mutombo vachivaudza kuti dzinonoshandiswa sei .

Dzimweni mitombo dzinosisa mumajekiseni dzinouya dziri muzvidumbu zvakasiyana siyana ASI zveshe zvinenge zvichishanda zvimwe chete kuti muntu abairwe jekiseni akwanise kupona

Mitombo yatinoshandisa muzvibhehlera medu mitombo yakagadzirwa neunyanzvi tinokurudzira kuti vana vedu vemunyika medu vave neruzivo wekugadzira mitombo idzodzo kuti tisadzitenga kune dzimwe nyika tikagadzira dzedu dzinenge dzine mutengo wepashi.

Mitombo yechizvino-zvino inosanganisira majikiseni ekubaira panyama dzevantu kuti mutombo ufambe mutsinga dzemuviri uchindoponesa muntu owane kudzokerera pautano hwake.

Mitombo yechizvino zvino imweni inopinzwa mumuviri nejekiseni kana nemuzvitumbu zvinenge zvakasungirirwa mudenga zveipinda nemutsinga zveitonopa muntu mvura nekupona.

Muzvibhehlera munowanikwe mitombo inorapa vantu panguwa dzavanenge vadetserwa nana chiremba. Mitombo dzinorapa dzichinge dzapuwa muntu ndidhokoteya.

Maphirizi atinodakarira echizvino zvino anotengeswa kunzvimbo dzakabvumirwa ngehurumende. Munhu ngaatenge mapirizi audzwe nemushandire wazvo, ashandise ngemwazvo.

Tino kurudzirwa kushandisa mitombo dze chiyungu ndokunge tanyorerwa na chiremba kana taenda ku zvitoro zvino tengese mitombo taudzwa kuti zvino shandiswa sei kuti tiwane kupona.

Mitombo yechiyungu inonyorwa hwuwandu hwayo nemamwiryo awo asi mitombo iyi aisi yekungotenga peshe peshe kana kutenga usati wahloyiwa kuti unekodzero yekuzvishandisa here.

Mishonga yechizvino-zvino yakasiyana-siyana. Imwe inoita wekumwiwa, imwe inoita wokudzodzerwa pachironda. Imwe inoshandiswe kudzodzerwa paganda. Imwe inopinzwa mumuviri nejekiseni.

Mitombo yechiyungu inowanikwa muzvibhedhlera mitombo inoshanda zvainenge yatsanangurwa ndichiremba. Ukazvitevedzera inokudetsera upenyu hwako hwoenda mberi.

Mitombo inowanikwa kuzvibhehlera yakashambidzika inenge yakaiswa muchipimo mwayo yoiswa muzvibhohlera zvinemikonyo yopuwa pakanyo bhaliwa kuti muntu aerenge kuti unoshanda sei .

Mitombo dzedu dzechizvino zvino dzakanakira kuti dzinokasira kunyaradza marwadzo aunenge uinawo mumwiri, dzine chipimo uye dzinoonekwa nekuzikanwa ngemazita adzo unokwanisa kuenda kotenga kana weiziya kuti mutombo wokati unonyaradza marwadzo ari.

Mitombo yechiyungu inogadzirwa ichibva mumitombo yechiantu mitombo yechiyungu inogadzirwe kubanze kwenyika tinokurudzire kuti dei tawanawo vana vanoite ruzivo vagadzirewo mitombo munyika medu kuti zvisatidhurira.

Maphilisi echiyungu anopuwa vantu vanenge veyirwara ngesoro, kana vanenge veyirwara makumbo, maphilisi akanaka yambo, anodetsera kupedza marwadzo.

Mitombo yechiyungu yakanaka kuti inenge yakaiswa pakaningirika. Inoshanda zvakasiyana siyana iri muzvibhondlera zvakanyorwa kuti mutombo rudzii uye unoshanda chiini.

Mapilisi anowanikwa muzvibhehlera mapilisi anofanirwa kunyorerwa nachiremba. Haasi mapilisi ekungotenga munjira ngekuti arikutengeswa nemuntu wendinoziya. Ngatikurudzirane kutenga mapilisi anotengeswa mumafamasi.

Muzvipatara munowanika majekiseni majekiseni aya anobairwa vanenge vachi vauya kuzohloiwa vanotora zvibhodhlera zvinenge zvine mutombo voisemo majekiseni awo vobaire muntu.

Mitombo yechizvinozvino inowanikwa muzvibhedhlera nemuzvitoro zvinotengese mitombo. Inosise kunge wakanyorerwa ndichiremba zvekuti unomwa nekutenga.

Muzvibhehlera mune mitombo yekunyaradza marwadzo yakasiyana-siyana. Kune mitombo yekunyaradza marwadzo yevana vadodori kozouya mitombo yekunyaradza marwadzo inoshandiswa nevantu vakuru. Muntu unosisa kushandisa mutombo unoenderana nezera rake.

Mitombo yechizvino-zvino inovanikwa muzvibhedhlera kana kuvanikwa muzvitoro zvinotengese mitombo. Vantu vanokurudzirwa kutenga mitombo kunzvimbo dzakadzivirirwa

Mutimbo yechizvino zvino yakanakira kuti inopuwa kunge munhu anyorerwa nadhokodheya achiudzwa kuti ano zvimwa sei? Uye anozoregera kana zvaita sei? Ngatikurudzire vantu kuenda kuzvibhendleya kunopuwa mutombo.

Mitombo yechizvino zvino yakanakira kuti inokwanisa kuwanikwa muzvibhedhlera kana muzvitoro zvinotengesa mitomboweipangwa kuti unganozvishandisa sei panguva yakareba zvakadini.

Tinokurudzirwa kutenga mitombo yechiyungu panzvimbo, dzakaongororwa, dzakabvumirwa ngehurumende yedu. Tinokurudzirwa kunonyoresa mishonga kuna dhogodheya.

Mitombo dzinokwanise kuvedzere ngazi mukati memuviri memuntu. Mitombo dzakagadzirwa ngemamitombo dzekudhaya asi dzavandudzwa namazvikokota. Tinokurudzirwa kuti kana tine ropa shomani tonoona madhogodheya tohloiwa tovedzerwa ropa ngemitombo.

Mishonga yechizvino zvino inoiswa muzvibhodhleya zvakasiyana siyana yonyorwa mazina azvo nemashandisirwo azvinoita zvinokurudzirwa muntu asati ashandise mushonga wakona akwanise kuerenga nekuzwisisa kuti unoumwa sei.

Mitombo yakafanana neinopuwa vana kana vachinge vaine gosorwa. Mitombo inopimwa. Aingodururwi mukati memukanwa mwemwana. Vantu vanofanirwa kuerenga zvinodiwa pamutombo wakhona.

Antu vanosiso kufundiswa ngezvevantu vanenge veirwara masoro. Madhokodhera anofundisa vantu kuti zvirwere izvi zvinokwanisa kurapika ,kana muntu akabatwa pachine mukuwo.

Zviro zvakakosha yaemho kuti muntu aende kuchibhedhlera kunohloyiwa kana afungidzirwa kuti ava nendxondo dzisingachatori zvakanaka akwanise kupuwa mapilisi kana jekiseni rokudzikamisa ukasha hwendxondo.

Zvirwere zvemukati memuviri zvinohloyiwa ngemuchina kana nechiro chinoonesa zviro zvisingaoneki nemadziso zvirwere zvemukati memuviri zvinofanirwa kudzivirirwa zvisati zvapararira muviri weshe.

Vana vazhinji mazuvaano vanobarwa vane utenda hwakakura zvinokurudzirwa kubarire muzvibhedhlera kuti mwana achibarwa aongororwe kuti aana utenda huri mukati mwenyama dzake ere.

Vantu vanosiso kukurudzirwa kuti vazive zvirwere zvinobatana nevana vadoodori vachangobva mukubarwa zvimweni zvirwere vanobarwa vanazvo. Hino vantu vanokurudzirwa kubarire kuchipatara vana kuti vahloyiwe vasati vabuda vaonekwe kuti avana chitenda ere chava anacho.

Majekiseni anobairwe vana anoita kuti vakure vakagwinya muviri dzavo vasingabatwi nezvirwere zveshe zveshe vanakura vari vana vakagwinya vasina utenda.

Vana vadodori vazhinji vanozvimbe ndani vabereki vasingazvioni kuti chatova chirwere chamuka mumuviri wemwana. Zvinokurudzirwa kuti mubereki akaone chaasingagutsikani pamwana, oendesa mwana kunohloiwa.

Tinokurudzirwa kuer nda nevana vesu kweeshe kweshe kwavanoeenda ngekuti vana vesu vanoda utano hwakanaka nekuongororwa kuti zvakamboema sei zvirwere zvavanenge vasangana nazvo mukati mendaramo dzavo vachikura.

Kuzvibhedhelera kunendau yekuiswa hwana hucheche hunenge huchangobarwa hunenge hwabarwa hunechirwere hwogariswa hwega. Zvinokurudzirwa kubarire kuzvibhedhlera kuti mwana ahloyiwe kuti hazi kubarwa anechirwere chemukati here.

Zvirwere zvevana vadodori zvawandisa munyika zvekuti zvinotida kuti tidzidzisewo vana vedu vaendewo kunofundira zvirwere zvevana vadodori zvemukati menyama tisaneseka ngekuzosvake mari yekuendesa vana mhiri kwemakungwa kunorapiwa zvirwere izvozvo.

Vana vadoodori vanosisirwe kuramba vakaendeswa kuzvibhehlera kundohloyiwa kuti havana zvirwere zvemukati menyama dzingava vakabarwa nazvo kana zvingava zvavakuvabata mukukura mukurarama kwavo.

Vana vachangobva mukubarwa vana vacheche ndumurwa dzinokurudzirwa kuramba dzeyienda kuzvibhehlera kuti dzinorapwa uye tinokurudzira hurumende kuti iti vana veshe varapwe pachena pasina muduso.

Vantu vanofanirwa kudzidziswa nezvezvirwere zvemukati momuviri mwavo. Kuti vazive kuti kana papanda kudai ndinenge ndozve chirwere chakaita sei. Zvinokurudzirwa kuti vanhu vanoongororwa vasati varwara.

Mubazi rezvehutano munowanikwa antu anoshanda nezvehutano vasiri Makoti kana madhokodheya munowanikwa mune vantu vanoyayeya zvichemo zvevantu muchiwanikwawo mune vantu vanodetsera vantu vanenge vakakuwara mitezo.

Vanamazvikokota vanoongorora ngazi, tsvina nemvura dzinobuda mukati memumuviri mevanhu, vanoshanda vakapfeka zvidhxoko zvinovhara muviriri weshe kuti vasatapukirawo zvirwere, zvinenge zviri mungazi ngemumvura mevantu.

Muzvikora yemuzvibhedhlera munowanikwa vamweni vantu vanenge vakafundira basa risineyi nezvehudhogodheya asi richibatsira pahutano hwevanhu. Husineyi nehutatichi asi huchibatsira padzidzo dzevana.

Mune zveutano nezvedzidzo mune mabasa akanaka anokurudzirwa kuti tive tinokurudzira vana vedu kuti vamaite kana vachinge vachiita zvedzidzo dzepadera. Zveutano nezvedzidzo zvintu zvinokurudzira nharaunda nenyika yeshe.

Muzvibhedhlera zvakasiyana-siyana, munowanikwa mine mifanaidzo kana mizvinoshandiswa, kana mishina dzekuongorora zvirwere zvakasiyana-siyana.

Vamweni vanoshanda kunasirisa mitezo veisumudza vantu veigadzirisa kuti muntu mutezo wake udzokere pawanga uri karetu.

Pane vakafundira zvekuzvibhedhlera, zvisiri zvekuhloya vanthu asi vanthu vakafundira zvekureketakanq kwawanikwa dambudziko muzvibhedhlera kana zvirwere chanyuka.

Tinoona vantu vakasiyana siyana muzvibhedhlera vamweni vasiri madhogodheya asi vantu vakatofundira basa rinoita nezveutano veifundira kuti murwere weshe awane rubatsiro rwaanoda.

Madhokotera akafundira basa ravo zvinomwise mvura zvinoite kuti vaone zveshe zvavanode kuona mumuviri veishandise michini dzavanenge vanadzo muzvibhedhlera mavo. Iwewe weigutsikanawo kuti shuwa ndashandirwa.

Muzvibhehlera hamungowanikwi madhokodheya chete. Munowanikwawo mune vantu vane mabasa akasiyana-siyana. Vamwe vantu vanotova vakaemera kutaurira vamwe nezvezvirwere zvinenge zvauya munharaunda. Kana kuti vanhu vanotaura kuti pfungwa dzako dzipembenuke.

Muzvibhedhlera munowanikwa mune vantu vakasiyana siyana vanenge veishandemwo kuitire kuti utano hwevanhu huve wakagadzikana uve wakasimba, vantu vanokodzera kuende kuzvibhedhlera kuno ongororwa nevanoita nezveutano.

Muzvibhedhlera munowanikwa vashandi vakasiyana-siyana, vanoshanda pamwe chete nemadhogodheya, anenge eirapa nekuhloya varwere vanenge vauya, kuzvibhedhlera zvavo. Ava vantu vanodetserana nemadhokodhera kuite basa, kuti varwere vawane kupona.

Muzvibhedhlera munowanikwa vantu vanemabasa avakadzidzira akasiyana siyana , mishando dzimweni munhu anenge akangotarisa pamuchina achiongorora ngazi dzevantu , tsvina kana mvura dzinobuda mumuviri.

Muzvipatara mune mabasa akasiyana-siyana. Muzvibhedhlera amungosanganiwi nemadhokoteya ega, munosanganiwa nevantu vanenge vakafundirawo mabasa akasiyana-siyana, veisangana nevantu vane zviyaiyo, veishandisa ruzivo rwavakafunda.

Mukuhlani wedzihwamupengo, COVID-19, wakadzidzisa vantu kuti vave vakafukidza miro dzavo nemiromo, nekugeza neyavaiti sanitaiza kuti vasabata chirwere chakauya chichipedza vantu munyika.

Mune zvedzidzo nezvekurapa kune mabasa akasiyana-siyana anokwaniso kuitwa nemunhu unenge afunda. Unotsvaka zvekuti ungaitei nefundo yake asi eidetseta ntaraunda yake nezvedzidzo nezvekurapa.

Kune vanodetsera hurumende nezvibhehlera panguwa yekushata kwezviro madhokodheya handiwo ega anoshanda muzvipatara ,madhokodheya anodetserwayo nevamwe vakafundira vaneruzivo.

Muntu abva kuzvibhedhlera dzimweni dzenguwa zvibhedhlera zvedu azvina mutombo unonyorerwa oenda kuzvitoro zvinotengese mitombo, otenga mitombo yake yaanyorerwa nachiremba odetsereka.

Mitombo yechuyungu inogadzirirwa pakanaka pekuga ngendaa yekuti iyona pachayo inotoda kuchengetedzwa zvakanaka. Ine zvainotutsirwa mitemo dzayakapuwa kuti ikwanise kuzoshanda zvakanaka mukati memumwiri memuntu.

Muntharaunda dzakasiyana siyana munofanirwa kuakwe nehurumunde zvitoro zvinotengese mishonga nemitengo iri pashi inoita kuti munthu weshe ahanire kana ava nedambudziko rinode mitombo.

Vantu vaanemukuba wekutongoona zvitoro zvinotengeswa mushonga, avachadi kuende kunoongororwa kunamadhokothera. Nekuti vanoona kungatei zvinodhura kunotanga waongororwa kuna dhokothera wopuwa. Asi zvinokurudzirwa kuti zvitoro zvemishonga zviwandewo muntaraunda, vantu vaone kudetsereka.

Zvibhedhlera kana ndaraunda inofanirwa kunge inezvitoro zvinotengese mitombo zviri padhuze nevarwere, kuti vasahamba muhambo wokotsvake mutombo mutenda eyirwadziwa.

Zvibhehlera nezvitoyo zvinotengesa mushonga zvinosiso kunge zvine pekuchengetera mishonga pakanaka pakavandudzika panoita kuti muntu azotora mushonga unomushandira opona.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo zvinosisirwa kuwakwa nehurumende inosisa yeiswa munzvimbo iri padhuzepo zveizotengesa mitombo nemazimare Ari pashi kuti muntu weshe akasire kupona.

Mitombo yechirungu inowanikwa muzvitoro zvinenge zvakaisirwa kuti Vaya vanenge vanyorerwa dzimba mautama muzvitoro zvawo mumabhohlera awo vakwanise kutenga kuti vakwanise kurarama vapone.

Muzvibhohlera munewo panochengeterwa mitombo. Mune mbatso inoiswe mitombo dzakasiyana. Dzinorongwa ngekushanda kwadzo, dzinozorewa, dzinomwiwa dzinonga dzirimwo mumbatso yemutombo

Mitombo inotengeswa muzvitoro zvakasiyana siyana. Inotengeswa nevantu vakafundira basa rawo vachikwanisa kutoudza muntu mushonga umweni ungamubatsira nenguva dzaanenge otambudzika nezviyaeyo.

Muntu weshe une kodzero yekuva muntu anorapwa nguwa dzanenge ada kurapwa hino nekushomeka kwemitombo vantu vanosisa kuvhura zvitoro zvemitombo mundaraunda mavanogara.

Vantu vanosisa kudzidza nezvemitombo kuti vakwanisewo kuvhura zvitoro zvinotengese mitombo mundaraunda dzavanenge veigara mitombo idzi adzingo faniri kungo piwa weshe weshe ne muntu usina ruzivo

Ntaraunda yega-yega inofanirwo kuvakwa zvitoro zvinotengese mitombo yechiyungu ichizosanganisawo nemitombo yechivantu kuti munhu ave anosarudza chaanoda kurapwa ndicho. Asi zviri pasindepo nepavanogara, pasingadi mutuso kuindapo.

Mishonga yechizvino zvino yakasiyana mpando yacho kune mpando inomwiwa kune mpando yekuite ekudzodzera pachironda kune mpando ine kuite panenge pa paganda pasina chiro asi yeito shanda mukati mwenyama dzemuntu.

Zvitoro zvinotengese mishonga zvinofanirwa kutingeswa ngemuntu wakafundira zvemutombo azvidi kungoti muntu usingazivi otengesa unotipedzera vantu ngokuuraya eipa mushonga dzisidzo.

Vantu vanosisa kundoungana kana vadaidzirwa kuti vadzidziswe nezvehutano hutano hwavo kana zvirwere zviri kuuya mundaraunda vantu ngavaende vanoyaiya nekupurutano kana vezvehutano veireketa.

Kushambadzirwa kunoitwa nezvehutano kwakanakira nharaunda ngekuti inogara ine chenjedzo nekuti ine pane mikuhlani Yoda kuuya vantu vogara vanasirira zvinodiwa kana mukuhlani wauya vanasirira vanga ukunda sei senharaunda.

Vantu vanokurudzirwa kuti vapote veisangana veiudzana nezvitenda zvinenge zvonesa muntharaunda panguwa yacho iyoyo veipanana mazano kuti vangazvidzivirira kana kuzvipedza sei.

Vantu vanofanirwa kupota veishambadzirwa veishambadza nezveutano kuti vanhu vagare vakachangamuka, vane ruzivo nezvinoitika muntaraunda nezvinoitika mumwiiri mwedu.

Kurapwa pachena kana madhokodheya abuda muzvibhedhlera mavo eienda kundoramba mundaraunda hazvidhanisi vantu ngavabude vandorapwa pachena panguva dzinenge dzabuda madhokodheya.

Munyika mwega mwega masoja ngemapirisa anombopota eidetsera anamukoti nemadhokodheya kana paitika dambudziko rechirwere chinenge chanesa. Vantu veshe vanounganidzwa votaurirwa ngezve chirwere ichocho.

Kushambadzirwa ngezveutano kunoitwa ngemadhokodheya panguwa dzavo kana dzavanenge vapuwa ngehurumende kuti vapinde munharaunda, vandodetsera vechikuru kana vanorwara ngepfungwa kana vana vadodori kwakanaka maningi kunoite kuti nharaunda isava nezvirwere zvakawanda.

Kugadzirisa utano hwako semuntu zviro chakanaka chekuti urarame makore asina zvifo kuramba wakamwe mapilisi kana kushandise mutombo zvinoshaisha muviri wako.

Zvakanaka yaambo zvinopotwa zveiitwa nanadhokodheya zvekuhamba nevanthu veiyeuchidza vanthu ngezveutano hunonge huchikurudzirwa kana zvirwere zvinenge zviri muntharaunda mavanenge vari.

Vantu vanoita nezveutano vanosise kumbonodetsera vantu muntaraunda pachena kuitira kuti ntaraunda yedu vasine mare vawane kudetserwa muzvitenda zvavanenge vanazvo.

Zvakanaka yaambo zvinoitwa nemadhokodheya kungombuda muzvibhedhlera mao eipinde munthraunda eindodzidzisa anthu nezveutano ngekurapa pachena kuti munthu wese ave neutano hwakanaka.

Vanoita nezveutano vanombotogara pashi veite zvima weki shopu zvavo veiudzana kuti toita sei nendaraunda tinobetsera sei nyika yedu kuti tiwane kurapa zvirwere zvinenge zvawanika munyika mwedu.

Vantu vanokurudzirwe kuti vasangane nehuwandu hwavo veireketerana nezveutano kuitira kuti vaziye denda ririkuitika muntaraunda mavo uye kuti vaziye mazano avangapangana kuti matenda asasimuka muntaraunda .

Vantu vanosise kuti kana arara ngemurume kana ngemukomana akafungidzire kuti waangendani, unosise kuenda kunotora chiro chinobhuya kuti ndani iripo ere kana kuti apana.

Vantu vakawanda ngekushaya ruzivo nezvekubarana kana kubarisana vanobara vari vana vadoko kana kuva nevana vasina utano ngekuti avana ruzivo rwekuti voita sei nevana vavo kuti vave vakagwinya .

Vantu vanokurudzirwawo kuti vazive vave neruzivo rwezvirwere zvinoenderana nezvekubara kana kubarana. Vanokurudzirwa kuti vave neruzivo rwokuti zvirwere zvinowanikwa pabonde zvinorapwa sei.

Madhogodheya anotombo buda kubanze einofundisa vantu nezve zvirwere zvinobata kana muntu eikura, zveibata muviri vake.

Zvirwere zvinoita nezvemumbiri dzevantu zvinofanira kushambadzirwa ngekudzidziswa vana vachiri vadoodori kuitira kuti vakure veiziva zvavachazosangana nazvo kana vakura. Kana vazosangana nedenda iroro vakwanise kuenda kuzvibhedhlera vasingadhani.

Vanaanamai vakazvitakura vanofanirwe kudzidziswawo nenjodzi dzavanokwanise kuwana pamuviri pavo, kana veisangana nevamu vamuna vavo kana kuti veibara.

Vana mai vanenge vakazvitakura vanokurudzirwa kuenda kundohloyiwa nguwa nenguwa kuchibhehlera vachiyairwa mwana uri mundani kuti uchiri mupenyu ere kana kuti uri kukura zvakanaka ere mundanimwo.

Zvirwere zvinoitwa nezve nengo dzemuviri zvevanhu zvinofanirwa kufundiswa vana vachiri vadodori kuti vazogare vakagwarira kuti kune zvirwere zvinouraya.

Zvinoenderana nezveutano zvepabonde zvinofanirwa kudzidziswa vana vachiri vadodori. Kuitira kuti vakure veiziya njodzi dzinowanikwa ngekusangana pabonde kana zvinoita ngezvenhengo dzemuviri dzavo.

Tinokurudzira vezveutano kuti vauyewo muzvikora vachidzidzisa vana nezvezvirwere zvavanokwanisa kusangana nazvo panhengo dzemuviri yavo kana veikura kana zvinhu zvavachazosangana nazvo vava vantu vakuru.

Muchina wechizvinho zvinho unoningira zvirwere unoshandiswa nana chiremba muzvibhedhlera zvedu kuti hutano hwedu huongorerwe huonekwe hwakanaka muchina wakakoshera nharaunda yedu

Munthu unorarama ngekuita mitambo unofanirwa kunge ari munthu anosumudzawo masimbi eigwinyisa muviri yake eidetserwa nanadhokodheya vakadzidzira zvebasa irororo.

Vanoita nezvemitambo vantu varipanjodzi yakakurutu. Vanokwanisa kuvhunika mabhonzo awo vokwanise kurumbiswe kuchipatara kunohloyiwa ngekuchimbidza.

Kune mishonga inomwiwa nevantu vanenge vachiita zvemasipotsi ekurumba rumba, kudhuvha ngekujamba jamba. Vakuwara pane mishonga dzavanopuwa kuti vawane kunyaradza marwadzo, ipapo ipapo pavanenge vakuvarira vachiwaniswa kuendeswa kuzvibhedhlera.

Kune zvimichina zvinoshandisirwa vanenge veiite mitambo dzavo, dzivo dzemaoko kana dzemakumbo. Vakuvara pane zvimichina dzavanoshandisirwa kuzvibhehlera kuti vavhenekwe mabhonzo avo kuti akaema zvakanaka here.

Zvidzidzo zvepadera zvinoshandisawo michina dzakasiyana siyana ,vana vanotamba mitambo dzemasipoti vanokwanisa kukuwara voenda koshandisirwa midziyo dzinenge dzirimuzvibhedlera dzinoenderana ngedambudziko ravanenge vasangana naro.

Vantu vanoita nezvemitambo yemakumbo, yemaoko kana yekumhanya vanokurudzirwa kumwa mvura yakawanda nokuti pavanenge veiite mitambo dzavo idzodzo vanenge veirasikirwa ngemvura yakawanda.

Muntu anenge eiite mitambo vanokurudzirwa kurambe vakamwe mvura semishonga. Havakurudzirwi kutore mitombo yekuwedzere simba asi vanokurudzirwa kumwa mvura nguwa nenguwa.

Vantu vanoita zvema sipoti vanokurudzirwa kuzoramba beyiita zvavanenge vakadzidziswa kuti vaite miiri dzavo dzirambe dziyigwinya, vanokurudzirwa kusatora mishonga dzekuti vagwinye asivanokurudzirwa kugwinyisa muiri yavo nezvavanenge vakafundiswa.

Vantu vanoita zvemasipotsi zvekurumba rumba, zvekujamba Jamba, zvekutamba tamba vanokurudzirwa kumwa mvura yakawanda mvura ine utano. Vanokurudzirwa kuti vasatora mapilizi ezvinodhaka kana kuzvidetseredza kuti vaone simba.

Pane michina dzechizvino zvino kana zviro zvechizvino zvino zvakafanana nematabhureti, mafoni, makombiyuta anoshandiswa pakurapa muntu dhogodheya eyitoshandise muntu eyitopona.

Midziyo yechimanje manje inoshandiswa nemadhokoteya kurapa imweni inotovapa mishando kana kuvapa mazwi anobva kuretu Veirapa veitaura nemunhu uri kuretu.

Muzvibhedhlera medu makushandisawo zvimichini dzechizvino zvino vanokwanise kushandisa mafoni nemakombuyuta kutarisa zvirwere nekuchengeta zvinyorwa zvavo zvemurwere wavanonga varapa panguva iyoyo.

Pane zvechizvino zvino midziyo zvinoshandiswa nemadhokodheya .Umweni dhokodheya unotokwanise kutaura neumwe dhokodheya arikubanze kwenyika eibvunza ruzivo nezvedambudziko raanenge asangana naro pakuhloya varwere vake.

Muzvibhedhleya munowanikwa mune midziyo nezvekushandisa zvakasiyana siyana zvinodetsera basa remadhokota kuti riende mberi uye rireruke, vantu vaone kupona muzviyaiyo zvavanazvo.

Kune zvimweni zvidziyo kana zvimichina zvinoshandiswa ngeve kuzvibehlera zvaunga kwanisawo kutenga uri kumbatso kwako weitotanga kuzvirapa kana kutotaura parunhare nachiremba weizvirapa weishandisa michina dzakona.

Mitombo yechinyakare yaishandiswa navakuru vedu kurapa vantu pambatso vasingaendi kuzvibhedhlera. Vaikwanisa kushandisa mashakani kana vana vanobarwa ngembuti iwovo.

Ukarwara uchiziya mitombo dzechianhu zvinokudetsera kuti unokwanisa kudzirapa uripambatso pako mitombo dzechianhu dzinokurudzirwa kuti tidzisime muberere mwemhatso dzedu kuti tisahlupeka ngekutsvaka mitombo dzinokwanisa kutirapa.

Mitombo yechivantu inowanikwa iri mumakwasha asi kuri kukurudzirwa vantu kuti vatore mitombo iyoyo vaichengetedze vachiisima muntaraunda dzavo uye pamizi pavo semagadhini kuti tidetsere nyika kugadzira mapirizi akanaka.

Vana mazvikokota vama zuva ano vakaona kubetsera kunoita mitombo dzechi vandu vaku dzitora veidzi nasirisa veidzisa muzvigubhu zvakanaka muma bhodhlera ano ningirika kuti vantu vakwanise kupona.

Mitombo yechivanhu yakanakira kuti hapana mari inoduswa kana uchinge warwara. Mitombo yechivantu ngaiwanikwe vantu vana mazvikokota vachiiisawo muzvibhodhleya zvakanaka zvinoningirika.

Mitombo yechivantu inoshandiswa zvakasiyana siyana. Imweni mitombo inoshandisa mashakani, imwe maruva, imwe vana vanenge vakabarwa kana midzi, makwande zveshe zvinoshanda.

Mashakani anokwanisa kushandiswa semutombo unorapa besha anokwanisa kushandazve semutombo unorapa mindani. Mitombo dzedu dzatinoona mushango dzinoshanda kana dzikashandiswa munezvakanaka

Mitombo ye chianhu inoramba yaka kurudzirwa kuti ishandiswe ne nzira yakanaka tino kwanisa kushandisa mashakani midzi kana magabati kuti ti rapane mu mizi dzedu.

Mutombo dzechivantu dzikavandudzwa dzikaiswa muzvimabhohleya zvakanaka nyangwe nevemachechi vanoti atiiti zvemakwenzi unavaona veidzishandisa ngekusaziya kuti mitombo dzechivantu dzavandudzwa dzikaiswa mumabhohleya.

Michero dzechiyungu kana dzechivantu dzinotovawo mutombo mukati memuviri dzedu, dzimweni dzinovandudza madziso, dzimweni dzeivandudza mabhbonzo, dzimweni dzeivandudza ropa ska vantu vanokurudzirwa kurye michero dzakasiyana siyana dzechivantu nedzechiyungu

Mitombo yechivantu yoomekwawo ichiiswe muzvidhumbure zvekuti vantu havachakaruki nazvo kana kutya kushandisa kuti hatiziyi kuti yakambogadzirwa sei. Tinotenda vanamazvikokota vari kuvandudza mitombo yedu yechivantu.

Mishonga inobve kumbiti mishonga yakashamburuka inodetsera isina zvinozouya mberi kuwedzera dambudziko rako waishandisa nemazvo tinokurudzira kusima mushonga yembiti pamhatso pedu.

Mitombo dzechivanhu dzakuvandudzwawo nanamazvikokota kuti dziite maphilizi. Vanotora mashizha vomachwanya chwanya, votomagadzira kumaita maphilizi echizvino zvino. Vanhu votomwa votopona nevemachechi.

Wana mazvikokota wakafundira zvemhando yepamusoro soro waakukwanisa kutore mitombo dzechi vandu mundaraunda mwawanogara veidzigadzirisa kuti dziwewo muzvibhedhlera zvinoningirika zvisaite zvekuti wapiwe mitombo ngen'anga.

Mitombo yechivantu yakuvandudzwa nanamazvikokota kuti ivewo inotarisikawo inopuwa nechipimo. Vantu vaakukwanise kugadzire mitombo dzechivantu veise mumabhodhleya kana muzvipepa zvakatoongororwa zvinodetsera.

Mbiti dzakanakira kuti dzinowanikwa peshe-peshe. Ukadziziya mazina adzo nekudziziya kuti dzinoshandei, tinodetsereka senharaunda. Hatizovi nevantu vanofa ngekutama mare yekunotenge mitombo kuzvipatara.

Mitombo dzechivantu dzimweni dzakaite murivo dzinotoryiwa vantu votorya veitozviponesa muviri dzavo, veigwinyisa mabhonzo, veiite zvironda zvisanyeketa mumuviri mawo.

Chiro chakanaka kwazvo kuti vantu veshe vave neruzivo rekuti kushandisa mitombo yechivantu hazvinei nechitendero chako mitombo dzakasikwa ndiMwari kuti dziwane kutiponesa.

Mitombo yedu yataishandise kudhaya yakuvandudzwa yeikwaniswa kuiswa muzvibhodhlera zvakafanana nemutombo wegavakava wakukwanisa kuti vantu vakwanise kuuzora kumeso kana kushandisa mukumwa.

Zviro zvedu zvechiantu zvakanakire kuti azvidhuri zvinongode kutora wosime pamphatso wotanga uchiziya ruzivo kuti ndinozvishandisa sei zvinoshanda mashakani ere, zvinoshanda midzi ere asi zvizhinji zvinoshanda zveshe.

Tinokurudzirwa kuziva ntaraunda yedu nemitombo dzirimo, nemiti kuti uyu unoshandei. Teyikurudzirwa kudzisimawo paberere rembatso redu, kuti tigowana kushandisa patinenge tohwa zviyaiyo.

Mitombo yechianthu inowanikwa mimbiti, mumbiti vamweni vanoomesa mashakani vamweni vanoomesa midzi vozotwatwa zvoita kunga upfu votobika veiisa muzvimwiwa zvavo kana veiisa mubota.

Paana vana mazvikokota vakazvipira kutora mitombo dzechi vanhu veisa mumabhodhlera anoonekera veisanganisa kuti nyika nendaraunda zvibudirire, zvive namitombo idzi dzisina dzazvinozo konzeresa zvirwere mumuwiri dzevantu.

Mitombo yechivantu inokurudzirwa kuti ishandiswe nemuntu unokona, unoyiziya ,kwete kungofungidzira kuti uyu mudzi unorapa, zvinokwanisa kukuvadza muntu.

Mitombo yechivanhu iyi inotidetsera sevagari vemundau kuti tiishandise pasina muduso vantu vachikwanisa kuponesana. Tinokurudzirwa kuti tiudzane nezvemitombo dzechivantu.

Tinokurudzirwa kuramba teibetsereka nezvinhu zvedu zvatakakura nazvo zvechiantu chedu. Kuti tivane teishandisa mitombo dzechivantu dzisina zvezvinokuvadza mumwiri dzedu.

Vanasekuru vedu nanambuya vedu vairamba vachirarama makore akawanda ngekuti vaitora mitombo dzisina kusanganiswa nezvimweni. Mitombo dzavanotora mushango, veishandisa ,mashakani veishandisa midzi veimwa. Nyangwe kunyazi vasati vazwa panoti toyi toyi kurwadza.

Mitombo yedu yechivantu imweni vanotora makwati voomesa vozomatwa kana kumakuya kuti akwanise kuiswa muchirwo kana mumvura kana zvinwiwa zvatinonwa topona.

Zvimweniwo zvirwere, zvinowanika mukati momuviri, zvinokwanisa kupedzwa ngemitombo dzechiantu dzinokwaniswa kushandiswa mwaruwa kana mumashakani, kana midzi , kana makwande muntu wotopona.

Mashakani edzimwe mbiti akati koshera ngekuti anokwanisa kushandiswa semutombo wevantu unotorapa muntu kwakupona panguwa dzanenge asina mare.

Mitombo yechivantu yakanaka asi yakashatira pakuti muntu ausingauziyi uye akuna chipimo chaunopuwa unogona Kukuwadza muviri wemuntu kana kuwedzera chirwere pamuntu une denda rake.

Mitombo yechivantu inoshandiswa zvakasiyana-siyana, ichirapawo zvakasiyana-siyana. Kune inoshandisa mashakani, yeichwanywa-chwanywa, yoiswe mumvura, muntu otomwa, muntu wotopona.

Mumwe mitombo yechianhu inokuyiwa kuyiwa mashakani kuti ione kushanda mishando yainofanirwa kushanda, imweni inodzorerwa pazvironda imweni inoiswa mumvura vantu vomwa vopona.

Tinokurudzirwa mazuva ano kuita magadhini pambatso tosimawo mitombo dzatinoziya kuti dzinoshandei dzeizotidetsera iwewe nemburi nentaraunda yedu kuti tisaneseka ngekurapana kana pane warwara chirwere chinongode mutombo dzechiantu

Mazuwano vanhu vangwara vanokwanisa kutozvirapa vari pamizi pavo ngekuzive mitombo dzechivantu dzinoshanda kuzvirapa vasati vaenda kuzvibhehlera zvikuru. Kana denda riri doko havashandisi mari. Vanongoshandisa mashakani avanoziya kurapa denda ravo.

Mitombo yechivantu inotidetsera maningi apo pakurutu tisina mare pakurutu tarwara zvidoodori zvinongode kurapirwana pamphatso yakanaka mitombo yedu yechivantu kuti tiisime paberere pedu.

Mitombo zvechivanhu dzino wadzoshandisa mashakani vamweni vanomabvita vomaomesa vozomakuya veiisa muzvirwo zvavanohya dzimweni zvinoiswe mumvura vantu votomwa votopona.

Kune mitombo inoshandisa mashakani kuti irape zvirwere zvaka siyana siyana iri mitombo yatino wana mu mashango kana kusima pa mbizi dzedu dza tinogara kuti tiwane ku detsereka tisati taenda ku zvibhedhlera.

Mimwe michero kana zviryiwa zvatinorya itori mitombo yechivantu yaishandiswa nevasharuka vedu kuti tiwane kupona tikatorya miriwo dzechivantu tinogara takazvidziirira kuzvirwere zvakasiyana siyana.

Mitombo yechianhu iri kukurudzirwa kuti umwe naumwe ange ane ruzivo narwo uye nekusimao pamhatso pake kuti azova anoshandisira vamweni nekuzvishandisira kana ava nedambudziko rinoda mutombo.

Mitombo yechivantu inokurudzirwa kuti tiiziye uye kuti inoshanda sei nehuwandu hwayo hwainoda kushandiswa kuti isazova inotikuvadza mumwiri dzedu kana toishandisa patinenge tasangana nayo.

Mitombo yechivanhu inowanikwa peshe peshe uye inokwanisa kushandiswa nani nani anenge avaneruzivo rwacho vakuru vedu ndivovanofanira kuti bhuira mitombo nezvainoshanda kuti hupfumi hwedu hwemutombo yekare huende mberi.

Vantu varikukuridzirwa kuva nemagadhini nemitombo dzakasiyana siyana dzinorapa kuitira kuti pasashaikwe mitombo pakugadzirwa kwemitombo munyika dzavo.

Zvinokurudzirwawo kuti pave nezvikora zvinogadzirawo mitombo dzedu dzechivanhu dzeisa muzviro zvakanaka zvisingatyisi kana zvisingakarusi kuti vanhu vawane kuzvishandisa vawane kupona.

Mitombo yechiantu inokurudzirwa kuti vantu vaichengetedze mashango vasapisha mashango nekuti vanenge vaitopisha puma huru inoita kuti hupenyu hwevantu vapone pasina mudutso.